Kuzvikora zveana adoodori asati atanga fundo yekutanga, vafundi vanokurudzirwe yaamho kuti vabaagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo izvozvo, veitengerwawo hembe dzechikora ndiana mai nanaa baba.

Kuzvikora zvefundo yeana adodori ,aasati atanga kuenda kufundo yekutanga, vafundi vanokurudzirwa yaampho kuti vatengerwe zvihembe zvechikora zveku zvinotambika nazvo.

Vana vadodori vanokurudzirwa maningi kuti vaendeswe kuzvikora zvavo zvefundo yeana adori kuti vaende kofunda veidakara, veitengerwa futi hembe dzechikora nemagwada kuti vafunde veidziirwa.

Vana vadodori vasati vatanga fundo yokutanga vanokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvikora zvawo zvefundo yeana adodori kona iyoyo vanenge veifundiswa zviro zvakawanda kwemene sekunyora mabizo awo nekugara ana amweni zvakahlamburika.

Kuzvikora zvefundo yevana vadodori kunokurudzirwa kwemene kuti kunge kweishandwa nevafundisi vabari neunyanzvi ukurutu pamishando yawo vanoshanda neana nerudo rwemene.

Vana vadodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vamboenda kuzvikora zveana adodori kona iyoyo kwaanenge eifundiswa kubhara mabhizo avo nekugarisana zvakanaka.

Muzvikora zvefundo yekutanga akuru echikora anokurudzirwa kuti aake ruzhowa kuitira kuti ana echikora asatiza chikora eienda koita misikanzwa kubanze nekubhema mutoriro.

Pazvikora zvefundo yekutanga pano kurudzirwa kakurutu kuti pange paine ruzhowa rwakakomberedza chikoracho, zvikora zvona izvozvo kuti vana vasaita misiaizwa veibuda kubanze.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu, kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo ,vafundisi vaafundise ngerudo rwakabaahlamburika yaamho, kuti vafunde veidakara.

Vafundi vefundo yeana adodori nevafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vanamirirwe zviro zvimufananidzo zvakadharwa zvakanaka kumadziro kuitira kuti vafunde ngekuti vanofunda nekuningira.

Vafundi vefundo yekutanga vqnokurudzirwa maningi kuti vatengerwe magwada akahlamburika nehembe dzechikora kuti vafunde zvakanaka vechidakara yaamho.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuwona. Hurumende inofanira kuwanasirira zvekutambira zvakaita semudzuwe nemutserendende kuti vaswere veyidakara.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu, kuti vabaagwinyiserewo yaamho ngezvifundo zvavo, vachiri vadoko kudaro. Kuti pevanozoenda kuzvikora zvefundo yepadera, vanenge vabaangwara vakarodzwa kwemene.

Vafundi vefundo yekutanga vanosisa kufundiswa zvifundo zvesayenzi kuitira kuti vabakure vakatwasanuka yamho vazoitawo madhokodheya nana mukoti.

Vafundi ve fundo yekutanga vano kurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe mabhuku echikora eku bharira neku erenga votengerwazve hembe dzechikora ne magwada echikora aka hlamburika yamho.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda kakurutu ngekuona vafundisi vavo vanokurudzirwa maningi kuti vanamire zviro zvakabharwa kumadziro kuti ana aerenge ramangwani reinasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vafunde veitamba nekuti vanenge vachiri vadoko vanofunda maningi nekutamba vakati funde funde votamba nekufunda hee nekuona mifananidzo yakabharwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuona vafundisi vavo kuvanasirira zviro zvekuti vanofunda maningi ngekuona zvakaita sezvakaita nyika vogadzira chiro chakachakafanawo nenyika.

Vafundi vefundo yekutanga vanosisonasirirwa ndau dzavo ,dzekuti vafunde veitambira. Ndaudzo dzinenge dziine zviro zvakaita semidzuwerere nemutsetendende.

Vanfundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa yaamho kuti vatengerwe hembe dzechikora kuti vafunde veidakara veida amweni nemagwada echikora anodziya akanaka.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera-dera, vana vechikora vanokurudzirwa maningi ,kuti vabagwinyisire yamho nokutsamwirira muzvifundo zvavo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire kwemene ngezvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekutsetsa mapuranga kugadzira zvigaro.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera vafundi vanokuridzirwa yambo kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo kunyanya zvifundo zvesainzi zvinoite kuti ramangwani rihlamburike

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera ,vafundi vanokurudzirwa yaamho ,kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo zvenyara zvakaita sekutsetsa mapuranga ,veinasira zviro.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera, vanokurudzirwa yamo kuti vabwinyisire ngezvifundo zvesayensi kuitira kuti ramangwane ravo rinasirike ndaramo ijeke.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yampho kuti kana vaenda kuzvikorayo vagwinyisire ngekuryahe zvikafu zvine utano.

Vafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepadera dera, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara, zvakayita sekunasira nekutsetsa mapranka, kunasira zvigaro nema thebura zvakadaro.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire kwemene ngezvifundo zvavo zvenyara. Zvakaita sekutsetsa mapuranga nekutsetsa simbi zvakadaroko.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yamho kuti vabaa gwinyisire ngezvifundo zvenyara zvakaita sekupishira simbi nekunasira mushina..

Kuzvikora zvefundo yechipiri nefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa yambo kuti vagwinyisire kwemene ngezvifundo zvenyara zvakaita sekupishira simbi nekutsetsa simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa yaambo kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo zvavanenge veiita zvona izvozvo kunyanya maningi zvifundo zvenyara ngekuti ndozvinoita kuti ramangwana rinasirwe.

Vafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepadera, vanokurudzirwa maningi, kuti vagwinyisewo hhe ngezvifundo zvakayita sezvemagitare, nekuridza ridza zvakadaroko, nekuyemba ,kunasira ramangwana.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera , vanokurudzirwa yaamho kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara zvakaita sekupishira simbi, kutsetsa simbi nekunasira motikari dzinenge dzafa.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri nevepadera vanokurudzirwa maningi kuti vafundiswe mabasa enyara akaita seekufuya zvifuyo , mbudzi , makwayi nemwombe

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzirwa yaamho kugwinyisira kwemene zvifundo zvenyara, zvifundo zvakaita sekuruka bvudzi remumusoro.

Afundi efundo yechipiri ne afundi yefundo yepadera dera vanokuridzirwe kuti vambai gwinyisira ngezvifundo zvavo kuitira kuti ramangwani ravo rinasirwe ndaramo imbai jeke kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa yaambo kuti vabagwinyisire nezvifundo zvawo zveSaenzi ,kuti ramangwani rawo ribahlamburike vazoitawo madhokodheya nanamukoti.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine zviro zvekushandisa zvesainzi zvakati kuti, kuti vana vafundewo zviro zvesainzizvo.

Kuzvikora zvefundo yepaderadera vafundi vanokurudzirwa yamho kugwinyisira kwemene ngezvifundo zvawo zvaavanenge veita kuitira kuti remangwani rawo rinasirwe kunyanya zvifundo zvenyara.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yambo ngezvifundo zvawo kunyanya zvifundo zvesainzi nezvekuita injiniya.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yekutanga, kunofanirwa kumbodaidzirwa mapurisa, eifundisa ana zvakashatira kuita mhosva mumiganga, zvekubemwombe dzeantu kuba madhongi zvakadaroko.

Vakuru vechikora chefundo yekutanga nefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vaungane voreketa kuti vonasirisa sei zvigaro nematebhura akanaka kuti vana vagarire pakahlamburika.

Vafundi ve fundo ye chipiri vano kurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabai gwinyisire yamho ngefundo yavo kuitire kuti ndaramo yamangwani ijeke ndaramo ibai penya.

kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vasatiza chikora veinda koita misikayizwa kubanzi sekubhema mbanje nemutoriro.

Zvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvinge zvibari zvikora zvakarongeka zvine utsanana , shango rakachekwa kuti ana echikora afundirewo kuchengetedza ndau dzakachena.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti ,kana vaenda kuzvikora kwavoyo, vabaagwinyisire nekutsamwirira yamho pazvifundo zvavozvo, kuitira kuti ramangwani rinasirike.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera neyekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatambeo mitambo yakaita semabhora enyara nemabhora emirenje kuitira kuti vagwinye makodo nemishuna.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vagwinyisirewozve ne mitambo yakaita semabhora, kurumba ,kujaha, kutomuka nezvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire yaamho nekutsamwirira kwemene pazvifundo zvavanenge veitazvo kuti ramangwani rinasirwe.

Zvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvibari ndau dzine utsanana kwemene kuitira kuti ana echikora ajairire kugara panharaunda dzakabachena zvidaroko nekumizi kwawo.

Muzvikora zvefundo yechipiri nechikora zvefundo yepadera kunokurudzirwa maningi kuti kunge kune ndau yekuerengera kunenge kweigara mabhuku akati kuti ana echikora eienda ikweyo konokora fundo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuchikora kwavoyo vabagwinyisire yambo nekutsamwirira kwemene kuzvifundo zvawo zvaanenge eiita zvona izvozvo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanofanira kunasirirwa ndau dzinogara mabhuku akanaka akawanda kuti vafunde ngemazvo veidakara ramangwani reinasirwa.

Zvikora zvefundo yepadera zvinokurudzirwa kuti zviakwe zvakawanda mumiganga yeshe pashireshe tenderere. Kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu kuenda koshanda nekofunda kuzvikoravo.

Zvikora zvefundo yepadera, vafundi vanokurudzirwa maningi kuchengetedza ndau dzavanofundira dzona idzodzo dzakabaichena, nemuzvimbuzi, nemwaano gezera kuti utano hurambe hwakahlamburuka.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera zvino Vanokurudzirwa kakurutu kunge zvinge zvibari zvikora zvabahlamburuka yaambo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vefundo vanokurudzirwa yaambo kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesayinsi ,ndizvona izvozvo zvinoitawo kuti vaite madhogodheya kana kuitawo ana mukoti.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora izvo vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo sezvo vari vantu vakuru, vakuziya kuti nyika yakaoma sei.

Kuzvikora zve fundo yepa dera dera zve antu anonga eyi funda kuti vapihwe zvitupa zve fundo ye padera vafundi vano kurudzirwa yambo kuti kana vaenda ku zvikora kwavoyo vabai ngwisire nge fundo dzavo kwemene.

Vantu vanenga veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera kuti vapuve zvitupa zvefundo dzavodzo. Vanokuridzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo, kuti ramangwani rinasirike.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvavantu vanenge vachifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvichibata neutsanana hwemene kuti pasakonzerwa matenda.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge veifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera, vafundi vanokurudzirwa yambo kugumisira komene nezvifundo zvavo.

Zvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavozvo kuitira kuti ndaramo yamangwani ibanasirike kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera vafundi vefundo vanokurudzirwa yaamho, kuti vachengetedze ndau dzavo dzekufundira dzakabachena kwemene. Kuitira kuti vafunde pasina matenda.

Kuzvikora zvefundo epadera dera zvaantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vafundi vanokurudzirwa yaamho kuti vabaagwinyisire kwemene ngezvifundo zvawo kunadire ndaramo yamangwani.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubari neutsanana hwenene kuitire kuti antu asazoryiswa zvikafu zvinenge zvisikaiti.

Zvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kakurutu vachengetedze ndau dzawo dzekufundira ngendau dzawo dzekuwatira dzakabahlamburika yamho kuti ramangwani rinasirike.

Vafundi vefundo yepadera vanokuridzirwa yaamho kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisira kwemene ngezvifundo zvesainzi nemasvomu kuti vazoitawo madhokodheya naanamukoti ramangwani.